Access to specialist. Hakan a Hausance, yana nufin, samun ganawa da ƙwararren likita. Wato samun ganawa da ƙwararren likita yana da matuƙar amfani ga shi mara lafiya. A lokacin da ka gana da ƙwararren likita, a lokacin ne za ka ji kamar rabin sauƙi ya zo a jikinka, domin hakan zai ba ka dama da ƙwarin gwiwa wurin bayyana sirrukan ciwon da ke tattare da kai. Sannan, shi ƙwararren likita, a kullum yana da dabaru da kuma yanayi da zai zo wa mara lafiya, ya ba shi kulawa sannan ya ba shi daman bayyana mishi sirrukan da ke tattare da shi. har wani lokacin, ba za mu so mu gaya wa kowa me ke damun mu ba, amma a lokacin da muka je gaban ƙwararren likita za mu ji cewa, kaman mun zo ne gidan sauƙi, sannan za mu samu daman yin magana yadda ya kamata, to me ya sa? Yanayin da dabarun da likitoci suke zuwa mana da shi, hakan shi ke ba mu dama. Ƙwararren likita zai zo maka da dabara ta hanyar lallashi, ta hanyar ƙoƙarin ya nutsar da zuciyarka ya nuna maka komi ba komi ba, sannan komi akwai maganinshi. Ƙwararren likita, zai yi ƙoƙarin ba ka kulawa; sannan ya saurare ka ya ji bayaninka; sannan ya ba ka shawarwari da kuma magani. Idan ka dawo, zai yi ƙoƙarin nuna maka kai ba sabo ba ne, ai ka saba zuwa, sannan ya bi da kai ta yanda ya kamata.

Na motar asibiti. Motar asibiti mot ace da ta sha bamban da sauran motoci da suke kan hanya. Mot ace da take da gudu da sauri, tana tafiya cikin gaggawa, saboda mahimmancin inda za ta je da kuma abin da za tai. Mota ce ta ceton ran al’umma. Motar asibiti, mot ace me ɗauke da launin ja da fari. Motar asibiti, mota ce ba ta jin daɗi ba, a’a, se dai ta ceton ran al’umma. A cikin motar asibiti, ana iya samun abubuwa kamar haka: ana samun gadon ɗaukar marar lafiya, ƙwararrun likita masu ba da temakon gaggawa, sannan kuma da magani. Motar asibiti, mota ce da take tafiya cikin sauti da kuma haske, wanda hakan yana nuna wa al’uma cewa, ga motar asibiti na nan daf da ta wuce. Hakan yakan sa, sauran motoci da suke kan hanya, su ba da wuri ta wuce cikin tausayi. Yana da kyau, a dul lokacin da muka samu hatsari koko labarin maral lafiya, mu garzaya domin mu nemo motar asibiti ta zo ta ɗ; kai wannan me larura zuwa ga gun likita.

A wanann karon, zan yi bayani a kan ɗawainiyan ko kula da me ciki. Wato, a asibitinmu, sau da yawa mace me ciki, za mu ga tana zuwa wanda ana ce mishi awu. Wannan awun, yana da mutuƙar fa’da da kuma amfani. Yana temakawa domin a duba lafiyan uwa da kuma bain da take ɗauke a cikinta. A wannan awo da za a yi, da ake kiran shi gwaji, ta nan ne ze nuna cewa, ya girman ɗa yake a cikin cikin mahaifiyar shi, ya nauyin da ya kamata ake so a samu na ɗa an samu? Sannan, nauyin ita mahaifiyar ya dedeta? A’a ya yi ƙaranci koko ya tafi yanda ba a so. Wannan awon nan, shi ne wanda ake so, duk wata mace me ciki ta ringa zuwa bayan mako, lokacin da yake mako huɗu zuwa mako shida. Awun nan, yana da matuƙar amfani, domin a ta nan ne za a iya gano mace tana daf da ta shiga wani yanayin da be kamata ba koko tana daf da a ba ta shawari a kana bin da za ta ci don kare lafiyanta da kuma kare lafiyan abin da wannan mata take ɗauke da shi. Awo, shi ne abin da ya kamata mu ja hankalin iyaye mata, domin suna zuwa wurin duban lafiyansu da kuma lafiyan abin da suke ɗauke da shi.

Gwajin me ciki ko in ce awo, yana da matuƙar fa’ida sosai. Awo yana temakawa wurin ba wa abin da ake reno lafiya, ina nufin abin da ke cikin ciki. Awo, yana temakawa wurin samarwa da mace me ciki ko mace me juna biyu tabbacin cewa, ita kanta tana da lafiya, tan sannan, abin da take ɗauke da shi, yana cikin ƙoshil lafiya. A awo, a ta nan ne za a wayar wa mace kayi a kan yanda ɗawainiyan ciki yake. A awo, ta nan ne za a sanad da ke cewa, magungunan da ya kamata a matsayinki na me juna biyu ki yi amfani da su da kuma magungunan da be kamata ki yi “using” da shi ba, a lokacin da kike ɗauke da ciki. A awo, ta nan ne za a tabbatar miki da cewa, kina nan cikin ƙoshil lafiya, sannan nauyinki dede ne, abinda kiki ɗauke a; da cik; a; a; a cikinki, yana nan ƙoshil lafiya, sannan nauyin da ake so a samu a nashi, dede ne. A awo, ta nan ne za a sanad da ke cewa, abubuwan da ya kamata kina yi don motsa jiki da kuma abubuwan da ya kamata ki dena yi saboda kariyan abin da kike ɗauke da shi. Rashin awo, yakan jawo a rasa ran abin da ake so a samu. Sannan, r; rashin awo yakan jawo mace ta shiga wani halin da ba a so, awo yana da matuƙar fa’ida sosai ga iyaye mata.

Maganin “antibiotic”, wani magani ne da yake kashe ƙwayoyin cuta, magani ne da yake zama kaman kariya a kan sauran magunguna da ake rubuta wa maral lafiya a yayin da ya je gabal likita don ya duba shi. Magani ne da yake ɗauke da sinadari da yake da ƙarfi wurin yaƙi da ƙwayoyin cuta kama ƙwayoyin cutan sun kasance ya irin-iri ɗaya ne, koko sun zo dabandaban ne. Maganin “antibiotic”, ana amfani da shi ta nema wa maral lafiya sauƙin raɗaɗin ciwo. Maganin “antibiotic”, magani ne da yake da fa’ida ga maral lafiya. Maganin “antibiotic”, yana iya zuwa a ƙwayoyi koko ya zo a irin ƙwaya da take da gidanta. Maganin “antibiotic”, yana da matuƙar amfani ga maral lafiya, amma za mu iya shan maganin “antibiotic”, haka kawai? A’a, maganin “antibiotic”, magani ne da li; likita ne kaɗai ze iya sa mu ya ce musha a lokacin da ya kamata da kuma lokacin da ya dace. Idan ba mu da lafiya, a lokacin ne likita ya san cewa mu yi aiki da wannan magani domin kar ya ko yaƙi da ƙwayoyin cutan da ya suke ɗauke da mu.

a: ka:ro:n na:n za:n so: na:yiˋi: ma:ga:naˋ: a:ka:n a:bu:n da: a:ke: ʧe:waˋ: ba:la:ns di:t wa:toˋ: i:da:n a:ka: ʧe: ba:la:ns di:t ∫i: ne: mu:tu:m ϳa: ka:sa:n ʧe: ya: ha:ɗaˋ: na:u:’i:n a:bi:nciˋ: ka:laˋ: ka:laˋ: ma:suˋ:ɸa:’i:da: i:da:n na:ʧeˋe na:u:’i:n a:bi:nʧi:n ka:laˋ: ka:laˋ: ma:suˋ: ɸa:’i:da: ba: wa:i: i:na: nu:fi:n ka: ɗa:ukiˋ: ∫i:nka:faˋ: ku:maˋ: sa:nna:n ka: zo: ka: ha:ɗaˋ: da: ɗa:yaˋ: a:’a: ba: ha:kaˋ: ba: mu:n sa:n na:u’i:n ka:laˋ: ka:la:n a:bi:nʧi: ϳa: ka:maˋ: ga:nϳeˋ: ko: a:bu:ndaˋ: su:keˋ: da: ma:ikoˋ: sa:nna:n a:kwa:i a:bu:bu:waˋ: da: su:keˋ: da: ta:i:ma:ka:waˋ: wu:ri:n gi:rma:nmuˋ: da: a:bu:bu:wa:n da: su:keˋ: ta:ima:ka:wa:a wu:ri:n ƙa:ri:n la:fi:ya:nmuˋ: da:n da: su:keˋ: ƙa:raˋ: ma:naˋ: kϳa:u: sa:nna:n da: wa:’i:ndaˋ: su:keˋ: ba:muˋ: ko:∫i: A: lo:ka:ʧi:n da: ɗa:n a:da:m ϳa: ha:ɗa: a:bi:nʧiˋ: kalaˋ kalan nan yanaˋ taimakawaˋ ya samuˋ ya yi daidai tuwaˋ, wannan daidaituwan na cewaˋ ba wai ka dauruˋ kan abincin kalaˋ ɗayaˋ kanaˋ ta tafiya ba, wandaˋ zai jawomaˋ waniˋ ɓarin jikinkaˋ nakasuˋ, a’a ka gadaˋ da abincin koshi sannan ka haɗaˋ da waniˋ abincin da yikeˋ ganyeˋ ne, wandaˋ ganyen nan yanaˋ daukeˋ da waniˋ sinadarin karin lafiyaˋ, sannan ka zo ka hadaˋ da waniˋ abindaˋ yikeˋ da maikoˋ wandaˋ zai taimakawaˋ wannan jikiˋ nakaˋ a matsayinkaˋ na ɗan adam Sannan abubuwan da yikeˋ daukeˋ da ruwaˋ kanshi, mun san cewaˋ sai da ruwaˋ a rayuˋ. Ya kakeˋ ganiˋ idan ka haɗaˋ duk wannan abincin kanaˋ rayuwaˋ da su? Da kuma ka haɗaˋ abu ɗayaˋ kawai kanaˋ tafiyaˋ akai? To shi ake kiran wannan haɗawan, shi ake kiraˋ da balas dat.

ba abincin da yake da kyau da kuma ƙawa kaman abincin da ya zamto an hadashi daga ƙwararrun masana kiwon lafiya ta yaya abincin da zaka samu cewa acikin wannan tire na abincin yana ɗauke da abincin da zai baka ƙarfi wato abincin da ke gina ǳiki sannan a hada da wani ganyan zai taimaka gurin baka karijya ga daukan wasu cututtuka sannan a hada abincin da zai baka a taimaka gurin girman ka still a kara hadawa da abincin da zai taimaka gurin gʲaran fatan ka wanda zai haska ka sannan ya maida fatanka yana kyau sosai a kullin hakan hada-hadan abincin nan yana da matuƙa fa'ida kuma yana da matukar anfani mai yasa idan muka duba cewa gidaǳan mu ko mutanan da ke yawan hada abincintuka wanda ya kamata zamu dube cikin kyawo da kuma sifa da kuma yana yin girman su da wa'inda basu hada wannan abincintuka da babbanci hada abincintuka yana da matuƙar anani da fa'ida sannan ya kan ƙara lafiyan dan adam

A karon nan, zan yi bayani a kan ɗaura ciwo. A lokacin da aka samu haɗari, akwai temakon gaggawa da ake zuwa bayarwa. Masu ba da temakon gaggawan nan sau da yawa, sukan zo ne da wani abu da ake ce mishi bandeji. Wannan bandejin, amfanin shi, shi ne a temaka wurin ɗaure ciwo ko rauni, wanda hakan ze temaka wurin tsaya da zubar jinni ga shi wannan maral lafiyan. Sannan kuma. Zai temaka wurin dedetuwan ƙashi, idan ya zanto cewa an samu karaya, sannan baya ga haka, ze kiyaye gurin ƙwayoyin cuta su shaki wannan wurin da aka samu rauni. Ana amfani da bandeji ne, wanda yake da faɗi ba wai bandeji da yake matsatstse ba. Sannan, akan ɗaure ciwon da kuma wurin ba wai a sake ba, a’a, za a ɗan sa ƙarfi wurin ɗaurewa. Ana tabbatad da cewa, duk wurin da yake da wannan ciwon, an ɗaure shi yanda ya kamata don temakawa wurin ɗaukan wannan maral lafiya ga zuwa asibiti domin likitoci su ba da nasu gudummawa. Yana da kyau, a dul lokacin da za mu ba da temakon gaggawa, mu yi amfani da bandeji me kyau tsaftatacce domin ɗaure wurin da aka samu rauni, hakan yana kiyayewa daga kamuwar da wani cuta.

Iyaka da ake yawan samu wurin wayar da kai ko kuma yin taƙaita haihuwa, wanda hakan yakan jawo rashin jituwa tsakanin miji da kuma mata. Sannan hakan yana zamtowa daga matsaloli da ake samu na cikin yankuna, wanda ba su da wayewar kai da kuma amfanin su mai mahimmancin wannan abu. Iyaka da ake yawan samu yana sa a yi ta yin haihuwa barkatai a al’umma, wanda daga baya hakan ya zamto yana da matsala. A kullun, yana da kyau ana shiga cikin ƙauye da birninmu ana wayar musu da kai game da wannan taƙaita haihuwa. Sau da yawa mata sukan shiga cikin wani hali, sannan sukan yi ta samun jituwa, amma idan sun yi yunƙurin taƙaita haihuwa, sai a fara samun matsala. Wanda ba komai ya sa haka ba sai dai rashin wayewar kai. Amma akwai wani abu ɗaya, su masu wayar da wannan al’uma kai ya danganta da hanyar yanda suke masu magana. Kalami yana ɗaya daga ciki. Sannan za su iya yi ta yaren da ba su fahimta wanda hakan zamto yana haddasa wannan fitina da ake samu ga al’umma.

Hanyoyin tsayar da zubar jini. Hanyiyin tsayar da zubar jini suna nan kashi-kashi, amma a kullun shi mai ba da wannan taimakon gaggawan, me ya kamata ya fara dubawa? Yana da kyau ka yi ƙoƙarin nitsa da kuma kwantar wa da wannan me raunin hankali, saboda abin da ya danganci baki ko ko abin da ya danganci ciwon da har zai zubar da jinni, ba abu ba ne da yake da sauƙi. Da farko zai zamto, kana tsaftace da hannunka. Sannan na biyu, ka tabbatar cewa ka san kana sanye da wannan safar leda ta hannu. Na uku, ya tabbatar cewa, yana da auduga babba na tsayar da wannan jinin. A lokacin da ka lura cewa, wannan raunin da yake bakin ɗan’adam, rauni ne wanda za a toshe da auduga sannan jini ya tsaya. A lokacin da ka lura cewa, yana da kyau a wanke bakin, wato a kuskure bakin kafin a toshe wannan wurin zubar jinin. Za ka yi ƙoƙari ka ɗan sanya da ƙarfi, sannan kuma cikin lallashi shi wannan mai raunin a kan ya danne. Zai yi ƙoƙari ya danne, da wannan babban audugan, sannan ta hakan jinin zai tsaya da zuba.

Hanyoyin juriya ga ɗan’Adam yana da kyau a kullun ɗan’Adam ya zamto cewa yana da wani dubaru ta yanda zai jure wuya ko ya jure wahala, a lokuta da dama ɗan’Adam na iya haɗa abu su yi ma kwakwalwan shi yawa amma akwai dabaru ta hanyan da zai bi domin ya jure wannan abun koko ya magance shi. Akwai hanyoyin magance damuwa a lokacin da kake shiga damuwa ko kuma ka ji nan da nan kana tunanin abun da bai kamata ba ko kuma ka ji kana ƙoƙarin cutar da kanka ko ka cuta da abubuwan da kake da su masu amfani, yana da kyau ka yi ƙoƙarin tunanin meye ya kawo maka wannan abun? Za ka iya kawar da shi take ko za ka iya ƙoƙarin magance zafin abun a lokacin da ka tsaya? Wannan tunanin zai baka daman cewa a inda matsalan take sannan ta yanda za ka yi ka gyara idan ka samu wannan abun. To, ka samu dabaran ta yanda za ka jure? A hankali zai zamto cewa kwakwalwanka tana samun tunani mai kyau, tana samun hutu, sanna tana samun abun da ya kamata, amma a lokacin da ka maida kwakwalwanka ta zamto cewa ta samu damuwa, abubuwa sun mata yawa to fa wanda hakan juriyan shi ke da wuya, amma juriya yana da kyau sannan ta hanya mai kyau za ka magance hakan.

Hanyoyin yanda ake ajiye, ruwan mama. Ajiye ruwan mama, yana da fa’ida, sannan yana taimakawa, ga iyali da kuma jariri. Yana da kyau a duk lokacin da za a tatsi ruwan mama, ya zanto cewa uwa ta wanke hannu, sannan ta yi amfani da tsaftataccen matatsi. Kada ya kasance cewa, an yi amfani da shi ɗazu, ko jiya, ko ko a ajiye sannan an bar shi an zo an ƙara. A’a, yana da kyau a wanke wannan abin da za a yi using da shi wurin matsan ruwan mama, sannan, ya kasance cewa, an ajiye shi a inda be, zafi ba zai lalata shi ba ko kuwa sanyi bai yi yawan da zai lalata shi ba. Yana da kyau, idan za a kiyaye ruwan mama da aka matsa, a ajiye shi a cikin, wu, a wuri mai sanyi. Sannan a duk lokacin da aka ji launinshi ya canza, ko ko warinshi, em, ƙamshin da yake dauke da shi ya koma wari, a guji amfani da wannan ruwan maman da aka matsa. Yana da kyau a kula sosai wurin matsan ruwan mama da kuma inda za a ajiye shi da kuma yanda za a ajiye shi.

Hanyoyin shayar da ɗiya mama suna nan kashi-kashi. Akwai iyaye da suke shayar da ɗiya, ta hanyar kwantar da yaro a kansu, wanda a hakan yaro zai sha mama har ya ƙoshi. Sannan akwai iyaye da suke ɗaukan ɗiya a hannu. A hakan, kan yaro yana nan ga ɗan kwance. Sannan akwai iyaye masu ɗaukan ɗa ta ɓari guda, sannan su ba da mama na ɓari guda. Sannan akwai iyaye da suke ɗaukan yaro kusa da mama su tallafe shi, sannan su shayar da shi. Sannan akwai iyaye da suke kwanciya gefe guda, suna kallon juna da yaro, a haka kuma, su shayar da shi. Mafi mahimmancin yanda ake so a shayar da mama shi ne, a kullum ya zamto cewa, uwa hankalinta bai gushe ya tafi wani wuri ba, hankalinta yana kan abin da yaron nan yake, sannan ta lura da yanda yake sha. A lokuta da dama iyaye suna al’amuransu sannan suna shayar da ɗiya, wanda hakan zai sa, zai yi sanadiyyar cutar da yaro, ko ya ƙware, ko ko ya yi ta ihu, saboda ba ya samu yana shan maman a yanda ya kamata ta kuma hanya mai sauƙi. So, yana da kyau mu lura sosai lokacin da muke shayar da mama ta yanda yaron yake sha. Yana cikin jin daɗi ko ko....

Shiri kan cin abinci da suke da kyau. Yana da kyau a yi shiri a kan cin abinci da suke da ƙarin lafiya. Yana da kyau mu san yaushe ya kamata mu ci wannan abincin. A kullum, a rana akwai sau da yawa mukan ci abinci sau uku, amma za mu duba mu ga cewa, da safe me ya kamata mu ci? Wane irin nau’in abinci ya kamata mu ci da safe? Wane irin nau’u’ukan abinci ya kamata mu ci da rana? Sannan, wane irin nau’u’ukan abinci ya kamata mu ci da daddare? Abin dubawan shi ne, akwai lokutan da ya kamata ka ci abinci mara nauyi; sannan akwai lokutan da ya kamata ka ci abinci mai nauyi; sannan akwai lokutan da ya kamata ka ci abinci madaidaici. Ga ɗan makaranta, ya kamata ka lura da wannan sosai saboda haka zai ba ka hazaƙa da ƙwarin guiwa. Zai taimaka maka wurin yin karatunka yanda ya kamata. Akwai lokacin da bai kamata ka ci abinci ka kwanta ba. Sannan akwai irin abincin da ya kamata ka ci don kare lafiyanka. Sannan, akwai abubuwan da ya kamata kana ɗan taɓawa saboda su kayan marmari ne. Zuciya da ban sha’awa, sannan baki da kwaɗayi muna son cin abinci mai daɗi. Saboda haka, kullun sai mun yi shiri kan cin wannan abincin sannan mu yi tsari mai kyau.

Alamomin ciwo mai ɗorewa, ko in ce, alamomin ciwon da ya ɗauki lokaci, wanda ya ɗauki kaman watanni uku zuwa shida yana damun ɗan’adam. Suna da wani alamomi, kama daga shiga wani damuwa, ko ko haka kawai, sai ka yawaita jin ɓacin rai. Haka kawai, sai ka yawaita shiga wani tunani can, sai daga baya, ka dawo cikin yadda kake. Wannan yana ɗaya daga cikin wannan alamomin na irin wannan ciwo mai ɗorewa. Sannan baya ga haka, akwai yanayi na zahiri da yake bayyana. Akwai alamomin da yake sa mutum ya rame, alamomin da zai sa mutum ya canza ba kaman yadda da yake ba, alamomin da zai sa mutum ya kasa tsugune ko tsaye, zai zamanto cewa, tafiya, wani iri, motsi wani iri, yana samun rashin jin daɗi. Sannan, akwai alamomi da yake bayyana, kamar na, ehm, rashin nauyi. Zai zamto cewa mutum ba yi da nauyi, nauyinshi yana canzawa, ko ko yana tsorata, ko ko yana firgita, ko ko a duk lokacin da ka kalli wannan mutum, za ka ga cewa wannan mutum yana cikin wani damuwa. So, ciwo mai ɗorewa yana ɗauke da alamomi kala-kala, wanda ya shafi na ciki, da kuma bayyananne,

Kilinik wuri ne ko in ce asibiti ne da ake kula da marasa lafiya amma na gajeren lokaci wanda akan iya kiran shi da mataniti ana iya samun wannan asibitin a irin ungwanni ko karkara amma yakan iya zamtowa asibitin nan na gwamnati ne ko ko na masu zaman kansu irin wannan asibitin yana taimakawa sosai domin wanni lokaci muna nesa ga babban asibiti amma samar da wannan asibitin a cikin kusa da mu ze taimaƙa a garzaya domin kai mara lafiya wanda hakan akan iya samun likatoci da ma’aikata a cikin wannan asibitin a asibitin nan ba a ɗaukan lokaci wurin kula ga mara lafiya ana kula da mara lafiya ne wurin gajeren lokaci, asibitin nan yana da fa’ida sosai domin daga nan akan iya tura ka babban asibiti idan aka lura cewa akwai ƙarancin kayan aiki ko kuma in kana buƙatan ka ga babban likita asibitin nan asibiti ne da kullum ya kamata mu garzaya mu je idan ya zamto cewa muna kusa da shi kuma muna tare da mara lafiya.

Sanyi, sanyi wani abu ne ko in ce ɗari, da yakamata mu kiyaye, yana da lokaci, sannan a kullum yakamata ka zamto cewa kana kiyayewa ya kan zo mana a yoyon hanci, mutum zai samu ya ita atishawa, ko ya kawo mana tari, har ya kawo man yoyon hanci. Alamomin hakan yana iya zuwa da musama: zazzaɓi, ciwon kai, ciwon gaɓoɓi, tuktuk, kasalan jiki. a dukkan lokacin da ya zamto cewa sanyi na ƙoƙarin kamamu, yana da ƙau mu kiyaye. muna shiga cikin kaya masu rufe jiki sosai, sannan mu je wajen likita ya ba manu maganin da ya kamata. Sanyi yana da illa sosai: ze samu mu kasa iya magana, ko ka yi furuci a kasa jinka, yana iya kama kai, ya kama idanuwa, sannan ya samu muna magana daƙyar-daƙyar za ka iya jin maƙaƙi daga maƙogaro, sannan wani lokaci majinan ma ya kasa fita.

Matsalolin da aka fi samu ga masu juna biyu, ya danganta daga kasancewar rufewar mahaifa, wato mabiyiya ta rufe mahaifa, wanda hakan zai zamto, zubar jini ga uwa ba tare da tana jin zafi ba. Sannan, akan iya samun normal pregnancy, wanda ciki da ba yi da matsala, amma ba wai kawai dan ba yi da matsala za a zauna haka ba ne, a’a, yana da kyau still ana zuwa awo domin dubawa a tabbatar da ingancin da kuma lafiyan wannan juna biyu. Partial Placenta Previa, Wannan, ya danganta, yakan zantowa ya yi dab, ko ya ɗan rufe, ba wai duka ba kaman na farko, wanda shi ma hakan, yakan jawo a kasa haihuwa ta hanyan da ya dace. In ba sa’a ba, sai dai a feɗe, a fitar da jariri. Sannan, shi ma yakan haifar da zubar jini, wanda uwa ba za ta ji zafi ba. Sannan haɗarori da yake ƙarawa, ya danganta da hawan jini, samun shuga na masu ciki, sannan da wasu ƙananan cututtuka da me ciki za ta yi ta ji. Babban abu, damuwa ga jajiri. Yana ƙara damuwa ga jajiri ya zamto cewa an haifi jariri kafin haihuwa, ko ko ya zamto cewa jariri ya zo da matsala.

Komuniti autiriti furagram wani shiri ne wanda wata gidauniya take aiwatar da al’umma, wannan ze kasance na faɗakar da dukkan al’umma, wayar wa al’umma akan wani abu da zai musu wuyan sani. Wannan aiki ne na saka kai wanda zai taimaka wajen haɗin kan al’umma, sannan da kuma samun maslaha da cigaba ga al’umma. Ana iya yin wannan shirin a gida, wato za abi gidaje ana wayar wa mutane kai akan wani abu da yake da mahimmanci, koko ya kasance ana yin shi ne a wurin ma’aikato, sannan ana iya yin shirin a wuraren da suke tare, wanda hakan zai kasance na da matuƙar anfani wa mutane da al’umma baki ɗaya. Dalilin wannan shirin ze taimaka ta wurin taimakon wasu da dama su sami abunda suke nema, su sami tallafa wa rayyuwansu, wasu su sama dalili canji wa rayyuwansu, wasu su kasance sun anfana da wasu kalamai koko kayan aiki, ta yanda za su taimaka wa rayuwansu, hakan zai kasance an ƙara samun haɗin kai ga al’umma.

Ƙungiyoyi masu taimakawa wurin lafiyan hankali. Akwai ƙungiyoyin da suke taimakawa wurin samar wa masu rashin laliya, lafiya ta hanyoyi kala-kala. Akwai ƙungiyoyi da suka kasance wurin samar da gida domin kai marasa lafiya jinya, wanda a nan ne za a yi ƙoƙarin horar da mara lafiya ta hanyar kulawa da kuma magani. Sannan akwai ƙungiyoyin da suka yi fice wurin bibiyan wurare don wayar da kan al’umma da kuma ba su shawarwari da kuma jan hankali da kuma ƙari da kulawa. Ta hanyar da ya dace, hakan yake aikatuwa. Akwai tallafi na magani, wa`yanda wasu suka gaza wurin samu. Akwai tallafi na shawarwari, wanda wasu suka gaza wurin samu. Akwai tallafi na jinya wanda wasu suka gaza wurin samu. Ƙungiyoyin nan sun shirya domin aiwatar da duk wannan abin ta hanyan da ya dace, kuma daidai ƙarfinsu. Wannan shi ake kira da ƙungiyan da take tallafa wa marasa lafiyan ƙwaƙwalwa ko ko hankali.

Kuɗin ɗawainiyar kiwon lafiya. A lokacin da ba mu da lafiya, mukan garzaya zuwa ganin likita, wanda zai iya kasancewa a asibitin gwamnati ne, ko ko asibiti masu zaman kansu? To fa! Mu sani, idan muka je ganin likita, dole akwai wani kuɗi da muke badawa a asibitin masu zaman kansu. Wannan kuɗin na samu ka ga likita ne ku gana, ku yi ma magana. Sannan mukan bi tsarin sayen folda, ko ko a ce kati. Hakan zai taimaka ne shi ma ka shiga cikin masu ganin lokita a wannan asibiti. A ko da yaushe idan ka dawo zai zamto cewa, an taɓa ganin ka a nan ga kuma abin da ya kawo ka. So, mu sani, kuɗi da ake biya don kiwon lafiya, kuɗi ne da yake da kyau. Tsari a kan shi ya zama wajibi, ta yanda idan mun tashi, tashi ɗaya, ba a ce mana kuɗi kaza ne za mu kashe don lafiya, sai mu shiga cikin wani yanayi. Amma, idan muka yi wani tsari mai kyau, zai zamto cewa, mun biya wannan kuɗaɗe masu yawa ba tare da mun ji wani abu ba. Saboda haka, tsarin kuɗi don kiwon lafiya yana da kyau. Ajiya ce mai kyau. tana da kuma fa’ida hakan yin ta., Yana da kyau ku kasance cikin tsari don biyan buƙatanmu da kuma samun lafiyanmu.

Dry cough, wato tari. wanda yake nan da shi shi. Tari kala-kala ne, kuma tari wani ciwo ne da ake samun shi daga sanyi. Mu sani cewa, lokuta da dama za mu ga cewa mun samu kanmu cikin yin tari. Akwai tarin da zai zamto, muna yi muna jin zafi a ƙirjinmu, haka kuma ga maƙoshinmu. To, wannan tari da yake zuwa ba wani tare da ruwa ba, ana yin shi da ƙyar da ƙyar, to wannan shi ake kira da dry cough. Yana da kyau mu ga likita a kan haka. Wani lokaci idan muka yi sakaci, zai kai ga har yana iya yi tarin da za mu ga kaman jini-jini. Dry cough, gaskiya, tari ne mara kyau. Yana da kyau mu nemi magani a duk lokacin da muka samu kanmu cikin wannan yanayi na tarin, sannan mu keɓe kanmu daga shiga cikin, al’umma ko tarayya kusanci da wasu, saboda yanda za mu yi tarin nan, zai zamto muna ƙoƙarin shafa wa wasu, ko ko muna kariyan amma kuma still ana samun ba daidai ba. Yana da kyau mu yi ƙoƙarin neman magani domin wannan ciwo.

Corporate Limitation, yana nufin iyakar nauyin da za a iya saukewa. Wato a tsari na Kamfanonin Inshora, suna da wani tsari a kan iyakar adadin abin da za su iya biyan wa`yannan wa`yanda suka shiga tsarin nasu. Iyakar yana da sashe kala-kala. Akwai iyakar abin da za a iya biya wa mutum; akwai iyakar abin da za a iya biya a wata; akwai iyakar abin da za a iya biya, a kodayaushe. Iyakar abin da za a iya biya na lafiya. wannan tsari, wani tsari ne. Akwai ciwuwuka, ko kuma rashin lafiya da ana iya biyan kuɗi adadi kaza, sannan akwai wani tsari a kan wasu manyan rashin lafiya, ko ko wani manyan jinya da ba a iya biyan kuɗin duka. Wannan wani tsari ne da yake kowane wanda yake cikin wannan tsari na inshora zai sani, kuma zai yarda a kanshi. Kanfanin tana iya biyan adadi kaza, tana iya biyan adadi kaza a yayi kaza. Wannan tsarin ke nan, shi ne ake ce wa, ‘Corporate Limitation’. Ba wai kodayaushe ba ne idan muka samu kanmu a cikin wannan tsari na kamfanin nan, za mu ce a shi ke nan, idan muka kwanta rashin lafiya babba na tsawon lokaci, Kamfanin tana iya komai, a’a ya danganta da tsarin da kamfani ta yi a kan wannan, shigan..

Covid 19 wani ciwo ne ko annoba da ta fito a Disamba dubu biyu da sha tara (2019). Ciwo ne da ya mamayi duniya a cikin ɗan ƙaramin lokaci. Ciwo ne da yake da alamomi kaman haka: Zazzaɓi mai tsanani; tari mai tsanani; yoyon hanci; ciwon maƙoshi; ko kuma ɓacin ciki. Wannan alamomin suna bayyana a kwana biyu zuwa kwana sha huɗu. A duk lokacin da aka samu wannan alamomi ya bayyana, yana da kyau a garzaya asibiti a take domin a duba. Ana iya samu ciwon nan ya fi kama tsofaffi, da kuma yara. Amma, me ya kamata mu yi don kariya? Babban kariya shi ne, yana da kyau muna yawaita amfani da maskara domin rufe hancinmu saboda muna iya ɗibar shi a iska idan muka kusanci masu ɗauke da wannan ƙwayar cuta, sannan muna yawan wanke hannu domin za mu iya ɗaukar shi a duk inda muka taɓa. Abu ma fi girma shi ne, muna ba da tazara a tsakanin junan mu saboda mu kiyaye yaɗuwar wannan cuta.

C.P.R. Wato (Cardiopulmonary Resuscitation), hanya ce ta taimakon gaggawa, ko in ce, hanya ce ta ceton rai. Idan muka duba, a hoton nan, akwai airway wato hanyar iska. Sannan breathing, wato numfashi; sannan circulation, abin da ya danganci tafiye-tafiyen jini. Wa`yannan hanyoyi guda uku suna da muhimmanci mu duba. A duk lokacin da ya zamanto cewa mutum ya samu bugun zuciya ko ko ya faɗi, ko ko bai motsi, ana using, ana amfani da wannan hanyoyin domin a ceci ran al’umma. Za a duba a gani cewa shin, hanyoyin iska suna nan yadda suke ko kuma sai an taimaka mishi? Za a duba a ce numfashi yana yi ko ko sai an taimaka mishi? Za a duba a gani cewa jini yana tafiya, ko ko duk sai an taimaka mishi? To wannan dabaru ne da ake yi, likitoci suke yi, don ceton rai a yayin da wani ya shiga wannan hali. Yana da kyau a kullun mu tsaya mu duba sosai, sannan mu ba wa wa`yanda suka san al’amarin ko suke da ilimin, dama su yi aikinsu. Ba wai kawai katsalanda za mu je mu yi don ƙoƙarin ceton rai ba. Garin ceton rai sai mu je mu yi sanadiyyar rasa rai. To hakan yana da kyau mu ba wa likitoci dama su yi aikinsu.

A wannan karan zan yi magana akan tazaran tafiya da ake samu wurin cibiyoyin kiwon lafiya. Taswiran nan yana nuna cewa akwai tazara mai nisa da ake samu zuwa wurin cibiyoyin kiwon lafiya a karkara fiye da na birni wanda hakan ya sami sakamako ne saboda inda aka yi wannan cibiyoyin kiwon lafiya da kuma abubuwan da suka tanada, sannan da abubuwan da ake tafiye zuwa wurin su zai kasance ana samun ƙarancin abun hawa, a karkara wanda hakan yana jawo ana jimawa wurin tafiya cibiyoyin kiwon lafiya. Amma a birni zai zama ana wadace da abun hawa na zamani sannan ba a samun nisa zuwa wurin cibiyoyin kiwon lafiya ya kamata mu lura sosai saboda taswiran nan na nuna mana cewa tazaran da ake samu zuwa cibiyoyin kiwon lafiya a fadin duniya bakiɗaya na bambanta hakan zai kasance cewa an kula saboda idan an samu wani mara lafiya ko ko an samu abun da ya kamata a ce an je an ga wannan cibiyan kiwon lafiyan sai a san shirin da za a yi idan ta kama na tafiyan ƙafa ne ko da amalanke ko da abun hawa na zamani duk zai kasance shi ke nuna tazaran da ake samu na tafiya gun cibiyoyin kiwon lafiya.

Doctors, wato ana nufin likitoci. Wane ne likita? Ko in ce, su wanene likitoci? Likita, shi ne babban malamin asibiti. A taƙaice, shi ke duba mara lafiya. Likita, shi ke da hurumin ya ce bari, ko ka yi, a matsayinka na mara lafiya. Likita, shi zai duba ka, ya ji siffukan ciwonka, sannan ya ba da maganin wannan cutan. Likita kaɗai ke iya rubuta maka magani ka je ka saya. Likita, shi ne wanda, idan ka kasance a gadon asibiti, shi zai zo ya bibiyi takardun da aka rubuta game da lafiyanka, sannan, yai ƙarin bayani, sannan abun da ya dace a gare ka, duk ya rubuta. Likita, shi ne abokin mara lafiya. Ƙwararren likita, kan kasance yana da lallashi da dabaru na ƙoƙarin tausar da lallashin mara lafiya. A lokacin da ba mu da lafiya, koko cutan yana da tsanani, ƙwararren likitoci suna iya kwantar mana da hankali, sannan a bi abun a sawwaƙe, domin a samu nasara. Likita, shi ne mai ƙoƙarin ba mu kariya a duk lokacin da muka shiga wani hali a asibiti. Likita, sai da shi muke samun saƙi.

A karon nan, zan yi magana ne a kan Pre-natal checkup. Shin ko mun san meye Pre-natal checkup? A Hausance, ana nufin awo da mata ke zuwa yi, domin su ji game da juna biyu da suke ɗauke da shi. Wannan zuwan da suke zuwa yi, yana da matuƙar amfani. A nan ne za a sanar da ke, nauyinki yana ƙaruwa, ko kuma yana raguwa? Nauyinki, yana daidai yadda ake so? Ko kuma bay a daidai? Nauyinki, da abun da kike ɗauke da shi, yana nan yadda ake so a samu, ko ko ba haka ba? A wurin awo, ta nan ne za ki san tafiyan, mataki-mataki na cikinki. A nan ne za a sanar da ke cewa, ki rage abu kaza, sannan kina abu kaza saboda kina ƙiƙarin yin motsa jiki wanda yana da kyau. A lokacin da likita suke ganawa da mata masu juna biyu, akwai wasu abubuwa da suke lura game da su, wadda hakan ba dai, ba lallai ne ya zamto daidai da na `yar’uwarki ba. Kowa jikinshi daban ne, kada ya kasance saboda waccan tana da juna biyu ga abun da ta yi, ga abun da aka ce mata, sannan ke ma ki zo ki ɗora ki yi irinshi, a’a. Zuwa a ga likita a yayin da ake da juna biyu, a tattauna, yana da matuƙar fa’ida da amfani domin kariyar lafiyarki da kuma kariyar abun da kike ɗauke da shi.

Tashe-tashen hankali da ake samu na nuna warayyar ɓangare. Ana yawan samun matsaloli wanda yakan iya zamtowa, yana shafar su mata ta hanyoyi da dama. Zai iya zamtowa matsala ga ke a lokacin da daga baya abun nan, a lokacin da abun ya faru, bai ba ki babbar matsala ba sai daga baya. A misali, zarafi da ake samu na inda ake yi wa mata fin ƙarfi, a kwanta da su ta jima’i wanda wani sa’in a haka akan samu wasu cututtuka ba adadi. Akwai cututtukan da ake ɗauka ta hanyar kwanciyar jima’i. Ɗaya daga ciki, ya danganta a sanya mata cutar da zai zai kasance na sanyi; ko ko a sa mata cutar sida; ko ko a sa mata ciwon gaba; ko ko a sa mata ciwon kurkunu. Hakan ana samun rashin jituwa ne tsakanin ɓangaren miji da mata. A lokacin da ya dace mai ɗauke da wani cuta ya yi amfani da roba, sai ya ƙi, ya yi da fin ƙarfi ya yi a haka. Hakan zai taimaka wurin samar wa da waccar matar wani cuta da kake ɗauke da ita. Yana da kyau, mu kula sosai, sannan a duk lokacin da aka so samun wannan matsalolin, a garzaya Hukumar Kiwon Lafiya a sanar, sannan za su yi iya ƙoƙarinsu wurin ba da kariya da ya kamata.

Soo da yawa, za mu ɡa wannan alama mai ɗauke da faya eszis, sannan da alamun mutum yana ƙoƙari ɡudu. Wannan ba komai ba ne face yana nuna mana cewa wannan wata hanya ce ta hanyan fiitar da kai a lokacin da aka samu haɗarin ɡobara a wurin da yake, naci, ko jama’a, wanda ya shafi ko da makarantu, ko ko a wurin a masana’antaa, siye da siyarwa, ko ko a asibitooci. To, akan samu wani ƙofaa ta baya wanda ze zamto wannan ana yin shi ne ko ko ko dan ɓaacin rana. A lokacin da ba a fata wani abu ya faru, akan yi amfani da wannan ƙofan, domin a kuɓutar da rai. Ƙofan nan tanan ne da ɡirma, sannan yanayin yadda ake yin ta ba ƙofa ba ne da ake shan wahala wurin buɗe ta, ƙofan nan tanan ne yana taimakawa wurin kuɓutar da rai, sannan kuma a kuɓutar da raauni, idan ya zamto cewa a babban wuri na cikuwan jama’a, ana da ƙofaar ɡuda ne kaɗai, ze yi wahalaa wurin kuɓutar da rai a lokacin da aka saamu ɡobara, ko ko wani abu makamaancin haka. So wannan ƙofa yana da mahinmanci sosai ɡa al’umma, da kuma wurin da yake da cikuwan jama’aa. Wannan alama da yake nuuna na mutum yana ɡudu, alamace da yake nuuna hanya ce na kuɓutar da rai.

Emergency Kit. Wannan shi ake kira da ainihin ‘Akwatin Taimakon Gaggawa.’ A duk lokacin da ake buƙatar ceton rai, wannan akwati yana da natuƙar amfani. Da akwatin nan akan iya tsayar da zuban jini; akan iya tsai da o, ƙoƙarin samar da numfashi; akan iya daidaita kwanciya. idan an samu haɗari, ko aka sanu wani rauni, rashin lafiya, to akwatin nan yana ƙunshe da wasu abu masu fa’ida da wanda ya kamata a fara bayarwa don ceton rai. A cikin wannan akwati, ana iya samar da ruwa, wanda za a shayar da mara lafiya a lokacin da yake da buƙata. Ana iya samar da auduga babba da ƙarama. Wataƙili, ciwon na ɗaurewa ne; ko ko, ciwon na wankewa ne. a cikin wannan akwati, akan samu abu mai kaifi, kaman abun da ya shafi almakashi; ko kuma ya shafi ƙaramin wuƙa. A cikin wannan akwati, akan iya samar da zare, wato ina nufin zaren asibiti. A cikin wannan akwati, akan iya samar da magungunan da ake neman su da gaggawa.

A wannan karon, zan yi bayani a kan Emergency Room. A cibiyoyin kiwon lafiya da dama, akwai keɓantaccen wuri, ko ko ɗakuna, ko ɗaki babba da ake kiran shi ‘Emergency Room’. Amfanin wannan ɗakin shi ne, ɗaki ne na ba da taimakon gaggawa, a duk lokacin da aka samu babban rauni, haɗari, ko kuma, ya zamto cewa akwai rashin lafiya mai tsanani, wanda a lokacin mutum yana buƙatar a ceci rayuwarshi. To fa, wannan ɗakin na wannan irin mutanen ne. Ɗakin yana da matuƙar amfani. A kodayaushe ɗakin nan yana da wasu ƙa’ida, da kuma tsari na shigansu. da kuma fice. Ɗakin nan, yana da lokacin da ake iya shiga da kuma lokacin da ba a iya shiga. Ɗaki ne wanda ya tattara ƙwararrun ma’aikata a ciki, saboda kula, da halin da mara lafiya ke ciki. A ɗakin nan ne, za a yi ƙoƙarin ceto ran da wanda ma ba ya numfashi a lokacin da aka kai shi. Amma, ƙwararrun likitoci da dabaru da kuma ayyukan da za su yi, suna ƙoƙari wurin farfaɗo da mutum. Ɗakin nan, yana da muhimmanci sosai. Sannan mu guji zuwa kai-tsaye, a ɗakin nan ba ka san me za ka tarar ba, me za ka gani ba. So yana da kyau, idan ba an ba mu damar mu shiga ɗakin nan ba, kada mu yarda mu shiga.

Emergency shelter. Wato ana nufin, sansani ko mafaka na `yan gudun hijira. Gudun hijira ba wai sai lokacin da ake yaƙi ko ko wani wannan ba ne ake gudun hijira, a'a, bala'i mai yanayi yakan iya jawowa. Misali, an samu ɓarkewar ruwa na kogi; ko ko an sami iska mai ƙarfi; ko ko an sami wani yanayi da ya shafi ɗaukan saman gidaje, a lokacin nan ba abun da ya kyautu da mitane shi ne, suna neman matsuguni, na ɗan lokaci, ko mafaka na ɗan lokaci. To, idan muka ce, ‘Emergency shelter’ ana nufin, wurin da za su fi samu, su samu wannan mafaka na wannan ɗan lokacin nan. A wuraren nan, akan ƙoƙarin samar musu da tsaro, akan ƙoƙarin duba lafiyarsu, sannan akan tabbatar da abincin da za su ci kuma su sha a wurin, A wuraren nan, ana iya ba su tufa da za su sanya a jikinsu, sannan a haɗa musu da bargo, don kariya, ko ko bacci. A wuraren, ana iya samun abun da ya shafi te, kayan taimakon gaggawa da duba lafiyarsu, wuraren nan, suna da matuƙar amfani a cikin al'umma.

Hanyoyin da ake ba wa mace kulawa ko taimako a asibiti koko mataimakan lafiya hanya biyu ne, na farko akwai hanyan da ake yi ta hanyan baki sannan akwai hanyan da ake aikata shi na sariri. Ita mukai magana hanyan da ake bi na fatar baki, wato ana nufin tattaunawa da mace me juna biyu game da lafiyar ta da kuma lafiyan yaro. Sannan kula da yanayin da take ciki, shin tana cikin tsoro ko fargaba, shin akwai wani matsala tattare da ita wanda ya nuna sannan kuma da bata shawarin da ya kamata ze iya zama ba ta motsa jiki. Amma kuma ya kamata ta motsa jiki kuma ze iya zama akwai wasu abu da take so ta bayyana ma likita amma kuma tana jin tsoro. Sakewan fuska da za ta samu daga wurin likita hakan ze ba ta dama sannan kuma yana daga ciki aikin kwararrun likita su yi haka. Hanya na zahiri akwai hanyan da ake bi domin gwaji wanda ze zamto za a duba da ciwo ba komi ya daidaita, nauyin ta be yi ƙasa ba kuma be yi yawa ba, kuma nau’yin yaro daidai ne, baccin yaro daidai ne duka wannan a lokacin yana yanayin shi sannan kuma na ƙoƙarin duba cikin lafiyar mace a ba ta maganin birge raɗaɗi koko daidaituwan ta ya danganta, amma abu me mahinmaci shi ne wannan tattaunawa da duba lafiyarsa da bada shawari su ne me matuƙar amfani wurin kula da me juna biyu.

Samar da ƙwarin gwiwa da hanyar magance cuta da wuri, yana da matuƙar amfani ga al’umma. Idan muka ce, muna tare da cuta, ba mu je mun ga likita ba ya ba mu magani da ya dace ba, sai wani lokaci, kada mu mance, cutan nan fa girma yake a jikinmu. Sannan abun da ya samu daga yanzu, zai iya zama tsanani gaba. Yana da kyau a kullum, a ko da yaushe muka samu rauni, ko kuma wani matsala, mu je mu ga likita. Ta haka ne za a sanar da mu cewa, wane matsayi cutan nan yake. Akwai cutan da ya kai za a iya use, amfani da magani a lokacin, sannan na ɗan lokaci a samu sauƙi ko a samu waraka. Akwai cutan da za a yi aikinshi ne a lokacin nan take, amma, rashin yin shi a lokacin nan da wuri, zai iya haifar da wani cuta mai tsanani, wanda zai iya zamtuwa sai an yanke wani sashe saboda cutan yana girma, kuma zai iya shafan wani sashe. A ko da yaushe, yana da kyau kada mu yi ƙasa a gwiwa, a duk lokacin da muka samu wani matsala a jikinmu, ko ko muka ji wani abun da ba daidai ba, mu garzaya domin mu nemi maganinshi da wuri. Sannan ba za mu yi wasa da wannan maganin ba saboda mu yi ƙoƙarin yaƙi da wannan cutan. Ƙwayar cutar halitta, idan an kashe su a lokacin da ya dace, ana samun waraka. Idan an bar su sun girma, ana samun matsala.

Nau'ukan motsa jiki. Ko mun san cewa motsa jiki yana da tasiri sosai ga lafiyar al'umma? Yana da kyau muna motsa jiki. Motsa jiki kala-kala ne, akwai motsa jiki da za ka iya yi a cikin gida; akwai motsa jiki da za ka iya yi na tafiya; sannan akwai motsa jiki da za ka je wurin yin motsa jiki ka yi. Amfanin motsa jiki ga ɗan'adam yana ƙoƙarin kariya ga ɗaukan wasu cututtuka, sannan ya taimakawa wurin daidaituwan tsarin na jikin mutum. Sannan yana ƙara lafiya, da kuma kuzari wa ɗana’adam. Motsa jiki yana da matuƙar amfani, saboda yana rage mana tunani wanda ba a so, sannan yana kare mu ga samun damuwa mai tsawo. Motsa jiki yana da matuƙar tasiri ga mace, sannan kuma ga namiji, motsa jiki kala-kala ne, akwai iyaka. Akwai motsa jiki na yaro; akwai motsa jiki na babba; sannan akwai motsa jiki na tsoffi; haka kuma akwai motsa jiki na mai juna biyu; sannan akwai motsa jiki na kuma matasa. Yana da kyau kada ku kasance kullum sai dai ku ci abinci ku kwanta, yana da kyau muna motsa jikinmu, kullum kodayaushe domin yana da matuƙar tasiri a rayuwarmu da kuma lafiyarmu.

Faith healing a Hausance yana nufin imani ta hanyan waraka wasu daga cikin mutane suna imani da abun da suke bauta ko kuma akan abun da suke sannan su warkar da cuta ya danganta akan abun da suka ɗauka wasu sukan yi amfani da al’ada sannan su yarda da shi akan wannan hanyan don su warakar da cuta. Akwai masu amfani da hanyar addu’a sannan a shafa ko a yi a sha sannan a samu sauki akwai masu amfani da wasu abubuwa na al’adu, sannan a yi shi don samun waraka ya danganta abun ya kasu kasha-kashi sannan mutane ma sun kasu kasha-kashi. Amma babban muhimmanci shi ne akwai hanya da wasu suke bi suke imani da shi domin su warkar da ciwo da ke gare su ko kuma ga ‘yan uwan su wannan shi ake kira da faith healing, sannan yakan faru a cikin al’umma da dama wasu za su yi amfani da wata hanya wurin warkar da wani cuta. Akodayaushe ana samun irin wannan mutane a cikin al’umma waɗanda su ba su damu da zuwa cibiyan duba lafiya ba abun da suka sani shi ne a yi addu’a a ruwa su sha.

Abinci shi ne wani tsari wanda halittu masu rai suke dogaro dashi. Samun abinci yana da fa’idar sosai ga ɗan Adam, sannan yana da fa’ida ga duk wata halitta mai numfashi a doron ƙasa, koko a cikin kasa. Samun abinci yana da fa’ida ta hanyar kare cututuka na jiki sannan ta hanya bawa jiki ƙarfi da kuma girma, sannan yana ƙoƙari bawa ƙwaƙwalwa dama tai aiki yanda ya kamata, sannan yana ƙara mana lafiyar hankali. Yana da kyau ace mun samu abinci mai kyau, tayaya ne zamu samu abinci mai kyau? Mu sani cewa akwai wasu abincicuka da aikinsu shi ne su gina jiki, amma akwai wasu wanda aikinsu shi ne su bawa jiki kariya, haka kuma akwai wasu abincucuka da wanda aikinsu shi ne su gyara jiki. Yana da kyau a kullum mu haɗa abincin da zai bamu ƙarfi sannan ya taimaka wajen girman jikinnmu, sannan kuma ya bawa jikinmu kyawu yadda ya kamata. Ruwa yana da matuƙar fa’ida, wasu da yawa basu ɗauki ruwa a abinci ba, amma kuma mu sani ruwa ma abinci ne, yawan shan ruwa yana ƙara zamto da mutum ya zama cikakke sannan ya kare shi daga wasu matsalolin narkewan abinci ko kuma rashin lafiya. s

Samun abinci mai kyau don lafiyar rayuwanmu. Hakika da gaske ne cin abinci wani babban magani ne, sannan samun abinci wanda zai zamto ya gina jiki, ya ƙarawa jiki girma, sannan ya taimawa wajen gyara jiki da gyaran fata, ya ƙara kuma kasancewa fatan bata zamto cikin damshi da kuma kyau da haske, wannan yana da matuƙar amfani. Daga ɗan ice muna iya samun kariya sosai, sannan kuma mu sani shi kanshi samun abinci mai kyau zai takaita mana raɗaɗin ko kuma jimawan cututuka a jikinmu. A kullum akwai abincin da suke yaƙi da wasu ƙwayoyin cututuka. Samun abinci mai kyau ze taimaka wurin kare mutum daga wani cuta mai tsawo koko cuta mai tsanani. Akwai kaman abincicikan daya kamata ace muna amfani dasu wanda ya shafi ɗan ice, ɗan ice kaman karas, mun san cewa yana da matuƙar amfani so ba wai daɗi kawai ba yana magani ta wurin ganinmu. Sannan akwai dan ice da ake cewa bulu bery, shima yana da ƙoƙari sosai wurin ƙwaƙwalwarmu, sannan akwai dan ice kaman gwanda yana da ƙoƙari sosai wurin gyara mana fatanmu. Akwai ‘yan ice kala-kala daya kamata a kullum muna tu’amuli dasu, wanda zai taimaka wurin gyaran fatanmu da kuma jikinmu baki ɗaya.

Tasirin samun abinci mai kyau ga mace mai juna biyu wato abinci mai kyau yana da matuƙar tasiri ga mace mai juna biyu akwai abinciccika da mace mai juna biyu tana ta’ammulu da su akwai abun da ya shafi kalshiyom yana da kyau kuma yana taimakawa wajen ba wa jariri kwari da kuma kashin shi, abu na biyu akwai protin wato abun da yake taimakawa wajen girma ze taimaka wurin girman jariri, sannan folik asid ze taimaka wurin lafiyar jariri. Abu na gaba shi ne akwai abincina da ya kamata mace mai ciki ta luzimta wanda ya shafi kaman ‘ya’yan ice koko asalin tsirrai yana da kyau mace mai ciki ta zamanto cewa ba ta barin kanta da yunwa, tana cin abinci akai-akai sannan ruwa yana da matuƙar amfani a ƙasa, ana son mace mai ciki a rana ta sha kofi shabiyu yana da matuƙar amfani sannan akwai abinciccikan da ya kamata mace mai juna biyu ta guja daga cikin abubuwan da mace mai juna biyu ta guja akwai ɗanyen nama, sannan da kuma da naman da ba a gasa ko a dafa shi yanda ya kamata ba, sannan yana da kyau ta guji wasu madara da kuma wasu kayan kwalba ko in ce lemun kwalba, yana da kyau ta yi ƙoƙarin daidaitawa wurin shan suga da kuma gishiri sannan ta kare kanta daga cin kifi mai makuri da yawa sannan kwai.

Hanya ce da ake ɗaukan sinfiri na jini wato idan muka je asibiti ko muka je ɗakunan da ake jan jini dan gwaji da farko za a tsaftace hannu tare da abun tsaftace wa kama an wanke hannun ne ko ko an yi amfani da abun da ake ce mishi hand sanitaiza, za a goge tukun na a ɗauko hand gulof, abun da ake nufi da hangulof wato safar hannu da leda sannan za a tanadi roba da za a sa wannan sunfirin, sannan tana ɗauke da alaman sunan me shi a jiki yana da kyau mu bambance a kullum alama a cikin roban da za mu ɗauki sanfiri da shi. Abu na uku za a ɗauki abun da za a ɗaure shi wannan wurin ɗaukan a kullum se an tsayar da jini tukunna, a ɗauke shi, abu na gaba za a tanaji allura don tashi za a yi amfani wurin tsotso wannan jini, abu na huɗu za a yi amfani da auduga wurin gyara wurin a kullum kafun a sa allura se an tabbatar an ɗaure wurin sannan an yi ƙoƙarin gogewa da abun da ake gogewa kaman an sa sifirid koko haidurojin sannan se a yi abun da ya kamata. Sannan a lura lokacin da aka ɗauka da kuma lokacin da za a cire.

Rigakafin foliyo rigakafi ne da ake yin ta na gama gari wanda za a yi ta a karkara da kuma cikin birni. A koda yaushe wannan rigakafi yana da matuƙar amfani saboda yana ƙoƙarin yaƙi da cuta gabaki ɗaya, yana yaƙi da cutar foliyo. Cutar foliyo mun sani cewa cuta ne da tafi tasiri a kan yara ƙanana wanda daga shekaru biyar ya yi ƙasa. Cutar tana da illa sosai domin takan iya zamtowa har ta halaka yaro. Rigakafin ta yana da matuƙar amfani hakan matataran kiwan lafiya take ƙoƙarin domin ta yi aiki da jajurtan matasa da kuma wa'inda suke da ƙwazo da kuma masaniya a kan aikin domin a bi da su gidaje gidaje a yi wa yara wannan rugakafin. Idan aka yi wannan rigakafi ta yanda ake bambancewa gidan da aka shiga da gidan da ba a shiga ba, ana ƙoƙari a yi alama a wajan gidan domin idan wasu ma'aikata suka zo su gane cewa wannan gidan an riga an yi. Sannan a cutar foliyo nan a na ƙokarin a bi kan hanya wa'inda suke matafiya, yara ƙanana duk a yi masu domin cuta ne na gamagari, ba wanda ta bari. Duk yaro da yake numfashi kuma yaro da yakai lokacin nan idan aka duba yana da kyau da za ayi ma shi. Sannan kuma akan yi ta ta hanya da ya dace. Ma'aikata nan suna bibiya ta ko ta ina sannan suna aikin su yanda ya kamata wanda ya zamto cewa a ci ƙoƙarin cin moriyan wannan yaƙi da cutar.